Momagumbo gopashiwambo, aantu ohaya kuuntumba kiipundi yiiti. Ashike momagumbo gopashinanena, aantu oyena omatyofa hoka haya kuuntumba.

Iimaliwa oyo yimwe yominima mbyoka yasimana monkalamwenyo yomuntu, oshoka una wuna oshimaliwa otovulu oku ilandela kehe shoka wapumbwa ngaashi iikutu, oohauto nosho wo oongaku.

Otu na omahala ogendji gokulandithila ngaashi omahala ngoka haga landitha oongaku noshowo iikutu ya zalwa nale haga ithanwa omatala.

Ombaanga yaVenduka oyo ombaanga ndjoka yishiwike nawa muuyuni wopashigwana ano isindanena epandja lyomapungulo lyombaanga yaVenduka ndjoka lina ongushu yoondola dha Namibia eyovi limwe

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dhoka dhi holikwe kaa kwashigwana nodhina iitayi moondolopa ngaashi tadhi landula :Tsumeb, Outapi, Rundu, Opuwo, Okahao, Okahandja.

Omatala ogo omahala ngoka aakulukadhi naasamane haya landitha oondjato, iikutu, omapaya, oongaku, ano iizalomwa nenge iinima yilwe ya tsilikwa.

Aaniilonga oyendji uuna taya tulamo omafudho ohaya yi komahala ngoka gi imwenenena ano taye ku uva ombepo, taya kambwinda notaya ka tala uushitwe nkene wuli mo mu dhingoloko gwontumba.

Momagumbo gomiti aantu ohaa ningi oohungi ano ye li poshinyanga taa tsu oongano, ashike momagumbo gomakuma aanona ohaa kala taa tala oradio yomuzizimba hono haa kala taa tala oonkundana.

Muuyuni wonale aantu oyali haya tula nokungula oombapila dhawo dhoka dhasimana pokati kombete netalahe nande kohi yombete ashike mongashingeyi aantu ohaya pungula oombapila dhawo moosikopa.

Momagumbo gomiti aantu ohaya kutumba kiipundi yiiti nenge pevi ashike omagumbo ngoka gopandoolopa aantu ohaya kutumba komatyofa.

Otu na oositola ndhoka hadhi landitha iinima ya yooloka ngaashi: oongaku, omapaya, uundjato woomeme oshowoo iipundi.

Momagumbo gomiti, aantu ohaya kuuntumba kiipundi yiiti, ethimbo limwe ohaya kuuntumba nande opevi. Ashike momagumbo gomakuma, aantu ohaya kuuntumba komatyofa.

Aantu muuyuni wonale haya longitha iiyaha okwiiyoga koonyala ashike mongaashingeyi aantu ohaya longitha uupomba mboka wuli momagumbo okwiiyoga koonyala.

Indongo Toyota olyo ehangano lyoku landitha oohauto dhooToyota moNamibia, oli shiwike nawa nedhina Indongo Motor Groups. Olyina oshitayi oshinene moshilando pangelo moVenduka. Oyina wo iitayi iikwawo ngaashi moondolopa Ongwediva nOkahandja. Ohaya ngeshefa iihauto iipeepeeka. Ohaya longitha wo iihauto. Ohaya landitha wo iipalete yoohauto.

Aantu monale oyali haya ningi iipumbiwa yawo momagumbo ngaashi omagadhi noshowoo iikulya nokayali hayayi koositola, ashike mongashingeyi omolwa oositola ndhoka dhatungwapo hadhi landitha omagadhi noshowoo iikulya. Aantu mongashingeyi oko haya kalanda iipumbiwa yawo.

Mongashingeyi oshe ya paliko, aantu oyendji momagumbo oye na mo omatyofa hoka haya kuutumba, ihe yamwe oye na mo iipundi yiiti hoka haya kuutumba.

Iimaliwa oyo yimwe ya simana moonkalamwenyo dhaantu, molwashoka ngele ku yi na oho kala wa ziyalala. Unene kehe shoka wa pumbwa monkalamwenyo owu na okushi landitha oshimaliwa.

Momagumbo gopashinanena aantu ihaya si uuza, oshoka omu na ooradio dhomizizimba hoka aantu haya kala taya tala uuna kaye na shoka taya longo nenge ya sa uuza; taya tala oofilima, oonkundana noshowo iinima mbyoka iiyolitha taya vulu okutala.

Indongo toyota olyo ehangano lyokulanditha iihauto, olina oshitayi oshinene tashi adhika moshilandoa pangelo sha Windhoeka oshina iitayi iishona tayi adhika moondolopa ngashi Ondangwa no Ongwediva.

Momagumbo galwe omuna omahala ngoka haga kala geli konima yegumbo nenge konima yegumbo mpoka aayenda nenge aantu yalwe mboka taye ya mo opo haya thikile, ano ihaya popithwa megumbo ashike ohaya popithilwa konima yegumbo. Ethimbo limwe aanegumbo oyo yene haye ya, ya kale po taya uvu ombepo nenge taya popi oohapu dhawo dhaakwanezimo.

Momagumbo gomiti, aanona pethimbo ndyoka ka ye na shi taaningi, oha ya kala taatsu oongano nokudhana uutoma. Ashike momagumbo gopandoolopa, aanona oha ya kala taa tala oradio ndjoka yomuzizimbe oku tala oonkundana.

Oradio yomuzizimbe oyo yimwe yominima mbyoka hayi kuthapo uza oshoka uunona ngele kawuna shoka tawu longo oyo haya kala taya tala uudhano niinima yimwe mbyoka iiyolithi.

Ositola olyo ehala ndyoka aantu haya yi ya kalande iizalomwa yawo, oondjato, oongaku nosho woo iinima yilwe mbyoka ya pumbwa.

Momagumbo gokomikunda, oombwa ohadhi lala kondje yegumbo ashike momagumbo gopandoolopa, oombwa ohadhi tungilwa omagumbo gawo miipilangi.

Aantu oya tula ko oondhalate komapya gawo nenge koofaalama dhawo, opo yedhi gamene kiinamwenyo mbyoka tayi vulu okulya po iimeno yawo.

Momagumbo aantu oye na mo iilongithomwa ya yooloka, ngaashi oye na mo iitaafula mbyoka ya longwa miiti nosho wo momahalasa, ano iitaafula niipundi ya longwa miiti, ihe kombanda yoshitaafula oku na ehalasa, opo shi kale tashi monika nawa.

Nonande opuna aantu mboka ye hole okunwa iikolitha nande omalovu, ogo geli ga nika oshiponga ngele oshe ya puukolele womuntu, oshoka ohaga kutha omuntu ehalo lyokulya. Ohaga vulu wo oku dhipaga omuntu, ngele we ga pitililitha.

Momagumbo gopashinanena aantu ihaya lile peve, ihe oyena ehala mpoka haya lile poshitaafula mpoka puna iipundi. Opo haya lile aakwanezimo ayehe nenge aakwanegumbo opo hayeya mpoka etayali ayehe.

Monale aantu oya li haya kala ya leka iikutu yawo komileko moondunda, ashike mongashingeyi sho uuyuni wa putuka aantu oye na oosikopa moka haya pungula iikutu yawo.

Bank Windhoek mobile app olyo epandja lyokupungulila iimaliwa mongodhi yopeke. Ohali longithwa okufuta omafutilo, okulanda olusheno noshowo uulityatya wokoongodhi nokutuma oshimaliwa.

Ombaanga ya windhoek oyo yimwe yomoombanga dhoka dhopashigwana yiholike kaantu oyendji. Oyina iitayi moondolopa ngaashi tadhilandula mo Tsumeb, Outapi, Rundu, Opuwo, Okahao nOkahandja.

Mongaashingeyi aantu momagumbo ihaya siwe uuza oshoka oyena ooradio dhomi zizimbe hoka haya tala oonkundana, iinyandwa osho wo iitopolwa yimwe yomainyanyudho.

Momagumbo gopashinanena, aantu moondunda dhawo oyenamo oosikopa, ano moka ha yapungula iizalomwa yawo, nosho woo iinima mbyoka yina ongushu, oyena woo omatyofa, hoka hayakuutumba, omagumbo gawo ogopashinandoolopa, ano gomakuma.

Momagumbo gopandoolopa aantu ohaya tsilikemo uumeno mboka hawu kala wa ziza nawa nohawu monikitha ehala nawa.

Iimaliwa oyo yimwe yo moompubwe mbyoka aantu yehole oshoka ohayi kukwatha nakehe shoka wapumbwa ngaashi, ikulya, iizalomwa nosho wo iinima yimwe yina oshilonga.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu. Omuntu ngele kushina oho kala wa ziyalala, ashike ngele owushina omutima ohagu kala gu li pehala. Ano omuntu wa nyanyukwa, onkene oshimaliwa otashi ku etele oompumbwe adhihe ndhoka wa pumbwa pashimaliwa.

Nyanyukilwa omapangelo gomaliko gayooloka gaNedbank gomukalo gokwiiyambidhidha oshimaliwa shoku monena omalongitho gopawunamiti, ano dhengela konomola 0819592222, ano omumbaangi goye gopawumwene okwe ku tegelela.

Aantu mongaashingeyi ohaa longitha oodhopi okutunga omagumbo gopashinanena ashike monale aantu oyali haalongitha iiti okutunga omagumbo noshowo oondunda.

Otuna oositola hadhi landitha iinima yi ili noyi ili, ngaashi ndhoka hadhi landitha iiyimati yomadhina taga landula ngaashi omalemune nosho wo omayapulo.

Moositola olundji ohamukala muna aantu mboka haye ku kwathele uuna tokongo oshizalomwa shontumba nenge oshinima shontumba weshihala, oyo nee haye ku kwathele yekuulukile mpoka shili nenge yeku ulukile kutya oshina ingapi.

Omolwa omeya ganinga ondilo okufutwa ,aantu paife kaye hole omeya notaga gwile pevi, onkene aluhe ohaya kala ya tula po oshikwatelwa popomba moka tamu gwile kehe eta lyomeya.

Momagumbo gomiti aantu ohayi kuutumba kiipundi yiiti ashike mongashingeyi molwa uuyuni wa putuka unene tu momagumbo go pandoolopa aantu oye na omashofa hoka ya kuutumba.

Momahala moka muna ooradio dhomizizimbe, aanona ihaya si uuza oshoka ohaa kala noku tala oonkundana.

Molwashoka aantu miilongo oye li mo oyendji, miihauto itaya gwana mo we. Yamwe ohaya longitha oomota nenge uuthanguthangu, oshowo mboka itaa vulu okufuta omavi ngoka ge li popepi nondoolopa oshoka oge na ondilo oya tokola opo ya ka tunge omagumbo gawo kooha dhoondundu nenge pooha dhoondundu.

Aantu oyendji momagumbo ohaa tula mo iimeno mbyoka yi na omwenyo, opo megumbo mu kale mu na ombepo ombwanawa, ombepo ontalala nomu kale wo tamu monika nawa.

Momagumbo gamwe oombwa ohadhi lala tadhi si uutalala ano kaadhi na mpo tadhi lala, ashike yamwe ohaya tungile uumbwa wawo ondunda ta longitha iipilangi.

Nonande otu na oositola moka hamu landithwa iiyimati, otu na wo aakulukadhi noshowo aasamane moshilongo mboka haya landitha iiyimati yomaludhi gi ili nogi ili momatala.

Muuyuni otu na mo omahala ngoka haga landitha iinima ya yooloka ngaashi: oositola ndhoka dhokulanditha iinima yopelugo ngaashi: oombiga, iiyaha nosho wo oosindo.

Omagumbo gopashinanena ogena oosikopa , moka aantu haya pungula iizalomwa yawo , haya pungula iinima yokelugo ngaashi uuyaha, uusindo noshowoo iinima yimwe mbyoka yapumbwa okulongithwa pelugo.

Aantu oyendji miilongo oya tungila omagumbo gawo koondundu, oshoka omahala ngoka geli moondoolopa oga pwapo naangoka geli komikunda oshoka aantu oyeli mo oyendji moshilongo nokapena mpo taya zi.

MoNamibia otuna iinamwenyo mbyoka yili yagamenwa, yeedhililwa moodhalate otayi adhika nee momahala ngaashi Etosha, oyo ongaashi oonkoshi nosho woo uumenye.

Momagumbo gAawambo aantu ohaya dhungu oontaku onga iikunwa yawo, ashike mongashingeyi sho uuyuni wa putuka, aantu ohaya ka landa oonamunate koositola ya vule wo okunwa.

Omatala ogo omahala ngoka gatalikako gena ombiliha moka aantu oyendji hayalandithile wala mumwe ano taya landitha iinima ngaashi omatama, oonyanga nuunawamundesha.

Moshilongo shetu Namibia otu namo iinamwenyo nenge iiyamakuti, mbyoka yili ya edhililwa ano ihaayi gumwa ongaashi oonkoshi, uumenye noosino.

Moshilongo otunamo oositola ndhoka hadhi landitha iinima yi ili noyi ili. Ngaashi oositola ndhoka hadhi landitha iikulya, oothewa, noshowo iinima yilwe.

Otuna omaludhi ogendji guudhano, ngaashi okumbwinda. Aantu taya ningi omathigathano moku mbwinda. Oha ya pewa nee oompete, shi ikwatelela kuty ngoka athika omutango okuna oompete ngapi nasigo oku ngo gwa hugunina.

Mokathano haka kombanga yaVenduka omuna tamu monika omukadhona gomugundjuka. Hoka taka popi kutya ivenena ehala lyomapungulilo lyombanga yaVenduka ndjoka lina oongushu yoodollar dhaNamibia eyovi limwe.

Otuna oositola dhomaludhi gi ili nogi ili no ohadhi landitha iinima yayooloka. Otuna oositola dhoka hadhi landitha iinima ngaashi omagadhi gokugwaya noothewa dhokwiikosha.

Aapolisi oye li egameno enene muuyuni, oshoka ohaa gamene aakwashigwana kiipoonga, koombudhi no haa yakula aakwashigwana, uuna ye li muudhigu, ngaashi omundilo nenge iiponga yomoondjila.

Muuyuni wonale aantu oyali haya tungu omagumbo gawo nomiti ashike mongashingeyi aantu oyatunga nenge ohaya tungu omagumbo gawo noodhopi.

Iimaliwa yaNamibia oyo yimwe yomiimaliwa mbyoka yina ongushu. Oyo yili momalwaala ga yooloka ngaashi oluzuzi noshowo olushunga.

Oshimaliwa osho shina omutse gomuntu ashike ngele omuntu ku shi na oho kala wafa wa silwa, ano oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yomuntu, oshoka kehe shoka wa pumbwa owuna okushi longitha, toshi landa to longitha oshimaliwa.

Iimaliwa oyo yimwe yominima myboka yasimana unene monkalamyenyo yomuntu, oshoka ngele omuntu kuyina ohokala waziyalala. Oyo hayi kukwatha wulande kehe ompumbwe ndjoka wuna.

Aantu monale momagumbo gawo ohamu kala muna iipundi yiti noshowo iitafula yiiti , ashike ngashingeyi uunene tu momagumbo gwo pashinanena aantu oha kutumba komashofa onga iipundi.